Kõͻ te gaŋe na ԑ kyere, ԑ bibiiri anaare bee a kõͻmeŋ. A bԑ te tare ne bootiri ane talarezeere. A kaŋ sigi dͻma. A oŋ na te dͻma o te e ne pͻge aa ba kyԑlԑԑ na eԑԑ dͻͻbԑ.

Noba banuu a de bibiiri banaare, ka dɔbɔ kaŋa da dɔɔŋ a teŋe kyɛ mie a leŋe a daa eŋɛ, kyɛ dɔɔ kyɛ ka bibiiri leɛ kaara a dɔɔ, a bibiiri mine da taa a miri mine. 13429

Yiri zagerԑ ne kaayԑ zagera na di are are eԑԑ zie erԑ zuuri, eԑԑ sokpԑԑ zͻͻ. kaare te zore na ԑ nobԑ te kyere. A kaar kaŋ zu te e ne zeԑ aa eŋgao te e pelaa.

Nebɛ te su ne kpar ko te bonzeer. Ɛ te nyɔɔ ne kure na yi sazu meŋ a bɛ tɔ a teŋaa bɛ te nyɔɔ tɛɛlɛ. Bɛ te ɛoŋaa nuru sɔɔserɛ, ɛ te vɔble zupelɛ bompɛlɛ. Ɛa kão te are gyerɛ. Eeŋ te nyɛ mie naŋ gaŋgyere taara.